Demibatiza garden issi addey Bora goyishe beteesi goyishin izi xuriqapani Bora shocizayis beteesi boratikka namatikka bothi getetetees izi bolakka cilila naty deesi

Issi addey tokke giza mita buuta tokkidi iza ooththishenne ishalisishe beettees izikka issi tokke puute kushen ookidi beettees

nam7u addetinne issi haatta hara bootappe ehiza kaame giza geettees izetappe issay eqqides issay haatta bagada giza kata gommu ushshees

Issi katha immiza keethan daro gashe naytenne aayeti betetes ayeti gashe naytas hatta immishenne haatha immishe betetes.

dumma dumma ayfa7ayfe katta qommuti beettettes izetikka muuze timatimenne dumma dumma goozettida katta qommuti deettes iza tappe bude baggara izeta misiley beettee

Wora worko daro mitta giddon dumma dumma asati mayttidinne lo7ehidi eqqida izatikka dumma dumma miisha haasayishenne issisas dhellishe beettetes.

hamisilan zeretidi gakkida giste geetettiza kata ayfey beettees izaka maashiney akishenne dhakoysa bukkishe beettees izafe dhokku giidi beyanas keypelo7iza zumay beettees

Ha misilan nam7u addeti deettetes izatikka iray bukkida saate iita haroynne haattay biitta meeconta mala maathtey bana oge giigissishe deettes.

hamisilan teehippe dariza asay beettees izetikka teela teelishe beettete sakeelaykka iray bukkida saate haroy yiidi biitta medonta mala teqqiza teela teelletii

Tumape be7anas kehipe lo7iza oydu mizati betes izatape hezati karetha mizata gidishin issinya zo7o miza getetawus

daro miizi giza soome zooummido sati maata beyanas lo7iza maata mishe beettettes izetikka medhon karetha boottu ancaranne dumma dumma miiza qomoti deettes

Nam7u asati mata sheeqqidi beettetes hara daro asay asi guye bagar izeta beettees nam7atappe issinazi haatta pute qilila pute ushshishe beettes issay akaba akkana tokkides

Ha misilan heeddu aawati bettetes izetappe issinozi tokke giza mithapwote tokkidi biitta kammishe beettees izetappe guye baggara nam'u addeti eqqida.

amisilan etajju asatinne dumma dumma mizati deettettes izetappey issinea aatime gidishin hanko oyddati miizata gora izakka miizata atimashe deettawu

Keehippe denbatiza bootan issi wogga gita mitha garsan geegge giza karimi doossaynne maahe giza karimi doosay deettes maa'ekka geegga keehippe xeellishe beettes.